Kyikhaafu tsili mwiswa tsili khukhwaya bunyaasi tsili tsongene umundu saliwo taawe..

Ba bandu bali akhatale isi bibindu bikulisibwila, tsimotokha tsimile luwande lwamwalo, babandu bali alugudo akari embi nibibyombekhe.

Umusani wekhale khundeebe isi bakhola aah mubitsuma warere ibweni wewe lubawo isi atikiyile ni tsisaala tsibili andulo wewe iliyo umukelema wakwarile siteteya sha'yellow umukelema wemile andulo omukelema iliwo bimuli bili mu'colour ya'yellow ibindu bili mu'colour imbesemu

Inguke ilikho bufuumbo ili a'bisaala, yasamile kumunwa kwayo sili nabi ta ate yalolelele ibono sina sili khukhwitsa.

I'gaari ilikho kamatore khungaaki, khundulo khwayo khulikho kamatoore kesi barere musaawu. I'gaari yino indayi, irambisibwa khusuta bibindu wama musifwo sisinyowa oba watsya musindi. I'gaari yino sinywa kamafura ta, iye khusindikha busa, ili iye ibeeyi indayi, i'gaari iyi ikhuyeta khukenda khu luguudo.

Abandu bama imetsi, balala basutile khumurwe ukundi akhapiringisila khugaali bali khutsa ingo.

Khasaala khamiliyu khalikho kamasafu kamamiliyu kakhongelesa buyuuni bwetsa bwamenyamu. Mbakho kamasaafu ni kimisokya ni kamatunda kamalayi kesi ni buyuni bwitsa bwalya.

Bakhaana bama i'meetsi, basutile bupiila khu mirwe kyabwe, iliwo babaandi bakhaana babili andulo abasiili abaana balolelele bashewe babama khwama i'meetsi.

Sisyombekhe syesi bombekha siliwo anzye tsi flag, tsye linambo Uganda tsingali tsesi bara khu bichuma, tsi flag tsino tsilikho khayuni khesi balanga bari ngooli.

Elino likhongolo lyesi barambisila khumeetsi babandu bekhalekho bali bataru elino liwutsiwa nga lirambisiwa ni embewo iwutsa kunayu kwekunkaki kuno likongolo lino lyanyalisa khubirira khumeetsi.

Babenyayi bekumupila bali khu shisaawa iliwo mutwela uwimikhile ni kumupila balala bali khundulo khwayo ne mutwela khushisawa khandulo wasutile ibag.

Babaandu bali akhatale bali khukulisa byakhulya byesi bapangile mu tent, bilala bikhalake, bibindi sibili bikhalake tawe, basaani bali khukulisa.

Tsimbusi tsikhukenda khulugudo tsindala tsilimo ii’colour i’wanga itsindi tsimbesemu itsindi tsimali netsiwanga tsabiramo ii’colour embesemu mwikosi

Bibindu bibirambisibwa mungo bili mu colour tsingaali, mulimo tsimbesemu, mulimo tsiwaanga, mulimo tsa green, mulimo tsa yellow, mulimo nga busawani bulaayi bwesi urerakho bilyo, waba nga ulya, waba nga ubimbakho bilyo byekhalibwa bulaayi nga mbaawo buwukha ubutsileekho ta.

Kimisaala kilikho tsi wire tsye kamasanyalazi, kamasanyalazi kano kamalayi, karambisibwa mungo, karambisibwila mumakholelo, karambisibwa mu khu charginga tsisiimu, kamasanyalazi kano kamalayi nabi.

Babandu bali khumetsi bekhale khulyaato ,mutwela wa'ambile kumukango Ali khukuwa kametsi, ilyaato lino babandu bekhalakho lyabambusa shyangelekha ,babandi baliwambisa balirambisa khuloba tsi'ngeni.

Ikhiima ili mumasaafu yekisile iili imaali yarusiile kumunwa kwayo mumasaafu.

Umukhana, ali khubira mushisawa, wasutile bitabo nga alikho akyendakilisa atsya.

Intsukhi i'itsile yakwile khubimuli bya' purple bili bimiliyu kheyimamo butsamu bububa mubimulumo

Umukelema wasutile litoore khumurwe, umwana alikhumunkongo alikhukenda nga tysa, umukelema yuuno atysakhwola ingoo atekhe litoore wasutilekho ni'kamaru kesi anoola asanikhilekho alye litoore lino lilayi limuwa kamaani

Babandu Bali khushisawa bali ukhwinyaya kumupila kumukama , kumupila ukwafanikhana inga likyi , mutwela awambile ukundi, ukundi ali khutima khutsa khubukula kumupila .

Bisaala byarura mushitila bibimbi bili akari e tsingongo.

Bakyelema bataru bali khubirila khukhayila khafiti khakhabirila mukunda urangile ibweni ali kukhu, uwilile khukari ali mayi sali nu mwana ta atee uli lwanyuma wasutile umwana wamubimbile ileesu iwanga.

Buyuni bubili bwemile alutsi, bubonekha nga kulukulu, khatwela khawanga khakhandi khamali khebweni khemile akhwimbi nilulutsi khawanga khali anyuma we khamali.

Imotookha isuta kamafura ke tsipikipiki isi balanga bari petrol ,ilikho ku tank inyuma ili khebira itsya

Babana bawambile tsiwutsi mukhono bali khunaba butambala balala bekhale inyuma wabwe bakwarire tsi sweater nga nibo bekhale khu desk nebebweni basangalile nabi.

Tsisoolo tsili musibiila tsama khwama khunywa kameetsi tsi’bonekhaane nga tsimoongo tsili khukenda musibiila tsinzika tsayo tsayifumba.

Inzu iye bunyaasi isi bombekha, iliwo bisaala andulu we inzu iye bunyaasi iyino , babandu sebaliwo ta, bakikule kumulyango.

Umundu waaambile ingeni mumakhono kombi ,umundu wakwarire i'jacket iye kamakhono ka blue, ingeni abe ili khukhepo

Tsinzukhi tsili mumusinga tsili khutsa khubumba bubukhi mumusinga, indala ili ibulaafu yasutile bubundu bwesi tsikhoolamo bubukhi kheyinga isi tsitsindi tsili mumusinga.

Simuli si sya sunflower sikwiliwilekho intsukhi , intsukhi yakyikwilekho ili khukenda khusimuli sha sunflower khunduro khuli khwa yellow akari wayo khuli khwa black.

Bakelema basutile babaana khu mukongo bali khukenda ni babaana ,ne bakelema bano bayibirisa bibyuuma mwikosi, barundura khumaru ,bibyuma bilala bakwara khu makhono

Umundu umusaani waambile isimu imbofu mukhono ni kamakhono kombi lulwala lulala luli khutikhula isimu.

Umusawu wakwarire tsi gloves tsili mu colour iya sky blue, kumukhono mutwela wahambile i'puumba ikhweesa kamalesi.

Umusani waambile ikari mubweni ali khulugudo kha’piringisa akwarire ikofila khumurwe khwewe ne khulugudo iliwo babandu nabo bali khukenda ni bikele.

Abaana bekhaale abundu aliwo tsimbawo uwebweni wekhoyele naabi, uwenyuma wamulolelele, uwebweni wakwarile ingubo imbesemu uwenyuma wakwarile ingubo iya'blue

Imotokha i’taxi isutile bibindu bapangile bibindu kuungakyi , ili khulugudo ilikho kyimifwalisa ni busawu bubili bapangilemo ibindu.

Kamakalenda nga Kali mu'colour iya yellow kakandi Kali mu'colour iya blue kamalala mubuchupa bubonekhane nga buwanga

Uh i'computer yererebwile ili khuma khuma khumabaawo ate andulo we kimibaawo ekino iliwo sitaabo ne i'glass, isimu nayo ili andulo waayo.

Ikhafu ili mwiswa, ilimo colour imbesemu, ili ni'tsinstika tsindeyi yemile mwiswa

Umusani wasitamile asii Ali khukhwangala bibindu nga'ra mubufela Khali khawanga

Umusani wasutile bibindu khukari, ibweni wayo warereyo tsinyaanye mubunvela inyuma waboyile bibindu khundeebe iyenyuma, khakendesa nga akulisa, bindu bino bulaayi nga wabikulile ne walile bulaamu buba bulaayi

Bakhaana babili bekhaale asi mutwela khapanga bubundu khu tsi'line tsili tsine, umulala khalolelela ne abundu isi bekhaale iliwo buuyu bwa round bwesi bombekhela bunyaasi.

Umundu weemile ibweni we’motokha wa’kitikiyilekho imotokha yino iye balaambusi abakenda nga balola khubindu bye mwiswa nga babiwandikhakho, babisomaakho .

Isolo isi balanga bari imongo ili mushinila tsintsika tsayo tsayifumba, yafanana ni ngafu , shikhoba shiyo shilo shimali , ilikho khanwinwi khakyikamile khumukongo kha mali khali khulola inyuma we isi isolo eli.

Umusoreri wemile khu sisawa khuli embi ni lisomelo, wemile wakwarire ih i'T-shirt iya red. Lisomelo lili luwaande lwe itaayi lilikho kamabaati kamabesemu, Babaana bemile sha lisomelo.

Basaani bamasayi beboyele bikhoyi bibirire mumbafu mwabwe ate bali ni bibyuma bibibirire mwikosi ,bilala babirisa khumurwe ,bayiyakha tsi'rangi tsabirakho mubweni ,ba masayi bano bakenda nga bama musifo sitwela mutsa musindi

Umukhana mutwela umukhulu wemile khugari arerekho kametsi kesi alikhuyila ingo, ukundi ari andulo isi igari isi barere asi, kupila kulala sikuli khugari tawe

I'tractor ili a'mukuunda, umuundu wekhaalemu, i'tractor yino ili khuyaasa kumukunda.

Inzofu idwela yemile habundu khomelela busa binyasi biliwo bifiti nga habonekhana aliwo luyekhe lukali inyuma wezofu bisaala biliyo bya green inzofu yinamisile asi lisanga lyayo.

Umusani wemile khu pikipiki, sikele silala sili khu pikipiki isindi shasambile asi I'pikipiki yino iyetesebwa khusuta bibindu ni babandu umundu nga wekhalekho anyalise khukhwama musifo sitwela watsya musindi

Sirimba, si shombekhebwa mu bulayi nga barambisa kamabati kali mu colour i'mbesemu ni bibyombekhe bibindi byesi bombekha nga babiboowela tsimaako tsindulo

Babandu bali ibweni we shishombekhe she kamafurisa ,umukelema wa'ambile umwana wamwikhasile asi ,iliwo buchupa bwe kametsi, iliwo imotookha ili ibweni we sisyombekhe shesi bawandikhakho she kamafurisa ate waliwo babandi nabo bali ukhwama lwenyuma

Khayuni khemikhile mushifo khaleeyi kumunwa, khalimo kamafumbo kalimo tsi color nga yabirakho blue aluwande nenga khumunwa kwayo kwabirakho i colar imbesemu khungaki.

Khamuli khamiliyu khakhongelesa tsi tsukhi tsetsa tsakwakho tsasuuta butsaamu bu bamo, khamuli khano khabonekha bulayi khali kha purple nga tsintsukhi tsakhabone tsitsa naabi tsyasuutamo butsamu tsyatsa tsakholelamo bubukhi

Babandu bekhale khundebe bawambile tsi computer bali bakyelema bataru , babili khumurwe babowa litsune sibarelekho tsingofila taa ne mutwela niyo ukwarile khebalola khu’computer iye khukari nga bosi bawambike buli mundu iyewe .

Tsisolo tsili mumetsi tsilangiwa tsifubu kyilimo ni kyimyana, tsisolo tsino tsaluluma ,tsafwana imunwa nga tsimbitsi ,tsili ni buru bufiti , tsisolo tsino tsindayi bazungu nga bitsile nebatsibonekho bapa bifani bakhurusilamo bibindu mubitabo ne’khubilolakho.

Umusoleli wa’ambile kha’gari khesi baleme bekhalakho ali Khu’piringisa omu’zeyi umu’kore uwikhalekho awambilekho ni kamakhono kewe kombi bakhulola isi abandu abandi babusanile atee isi abandu bali igari iliwo, balala bali mushisala

Tsichupa tse bubushi buwolawolu bwesi batsukhile muchupa tsilikho biwandikhe khungaaki babi pangile khusindu khumesa

ii’motokha iye’balambusi yemile mushifo shee bibyombekhe bilala bawandikhakho bari MTN isii batimba bipande

Shifo shilimo bibyombekhe bimiliwu iliwo umusani mutwena wasutile bikele bye sitanda khupikipiki babandi bemile hambi ni shishombekhe she lodge tsimotokha tsiliwo tsibili ni babandi bemile ibulafu wekumulyango kwetsi lodge.

Tsintsukhi tsingali tseyagala tse ambile khusindu tsitsindi khetsipambulukha tsili mu color iya yellow tsindala tsili mwibanga tsifurisa bukali tsehambile khulupapula luwanga.

Bilyo byesi babandu balya bili khusowani bilala bili khusaniya ,bilyo bino bili carrots, wabawo ni bilyo bibindi ,bi pilipili bili khusowani ni bilyo bibindi bibonekhane mu colour iye green ,bibisamo babandu kamani nga balile

Kumurwe kwesimba kuli aasi nga yakonile, ili khulola kamaru katalile, ingene tsimoni tsayo tsili khulola yakonile asi amasaafu nga eli khelolelela

Umusani wekhale asi anduro esi bapandile kamatafali kakali khuya bareremo kimitsikhi.

Umwaana ali ni kumukuwu kwesi ali khutimisa. Wakwarire siteteyi, ali andulo we inzu iye kamatafari.

Basungu babili, umukelema ni umusaani, umukelema wasutile i'bag mukhoono ni kha bucket kha blue. Umusaani wamwongilekho wasutile kukundu kukufwanana nga liiki mukhwawa mwewe. Bali khukendela mu sifwo silimo luguudo lumiliyu nga bawukha i'corner.

Babaandu bekhaale musyifwo bakwarire tsingubo tsa blue. Babaandu bano bali ni buleeka i'munwa, buleeka buno bubayeta khukhingilisibwa lufu lwe mumbewo nga sinyiga, mwabamo ni covid 19 nga bakwarire buleeka buno iba bekhingile bulaayi.

Lisomelo lyesi bombekha barirawo i'tank ye kameetsi kakalimo kamamiliyu ebweni we lisomelo iliyo ulwanyi lulubirawo.

Umusaani Ali khulyaato khumetsi wa'ambile lusaala lwesi arerekho kumuloobo ku'ambile i'ngeni ibweni

Babana bekhale alitikiyi balala balolele umwana umufiti isi uwashabwe a'ambile, abandi bemile buusa alitikiyi

Tsingukye tsili mushibila tsinguke tsino tsili mubisaala tsili khuyiima khulya tsili mumasaafu kamasaafu ka green indala ikhulu ikindi isilikho, tsingukye tsino tsindaayi, bazungu nga batsiboneekho baapa bifani bakhwokesa khwamanya nga ne’lya ate nga ne ikenda.

Sunflower uwangaale wabonekhane khukari khulikho i'colour imali, khundulo khwayo khwarakikhile khukhosakaka.

Umusani wamemele i’pumba khumukongo ali khufuwa tsinyenyi , wakwarire ikofila khumurwe, wakwarire malikopo mubikele waambile lukhoba lwe pumba ali khafuwa tsinyenyi

Babaana bali khu sisawa nu mulekeli wabwe alikhubalekela munjeli isi binyayamo kumupila babaana bano bakwarire uniform mubesemu mutwela wakwarire uniform uwa blue.

Ino isaame yakwile khushimuuli shishili mu color iya yellow ili kheyiima shakhulya khushimuuli , isaame ili indwela.

Bino bibindu birambisibwa khumyenya bilangibwa tsindingiti bulikho tsingoye, bukoye bulikho bwesi babandu ba'ambakho bwarakikha khurusa likono

Sirimba similiyu shesi bombekha babisisamo kamasanyalasi elah khukusala batimbakho bifani bye babandu mulimo shomurangirisi welinambo, waliwo babandu bali khale khupikipiki balikhutsa lukendo, sirimba sino siyeta babandu banyalisa khufuna kimilimo kyabushele

Basilikhale bakwarire uniform uwe kamaje imurwe wawe bakwarire tsi’kofila, bemikhile bali khukhesana mukhono.

Umulekeli Ali musibina, wa'andikhile biwandikho khulubawo khasomesa khubala, umusomesa yuuno wakwarile isaatii iwanga ni bweni wewe iliyo sitabu umulekeli yuuno alekela babana bulayi mukhubala banyalisa khutengela

Liwondo lili khumushebebe ilowo kamasaafu ke kyimisyebebe ni liwondo lili khulukoye lwe kumushebebe.

Babandu bemile abundu alukewa, barakikhire khushina bakwarire bu buuma bwabirire mwikosi ni khumukongo, bakyelema beboyile bu teteyi ni biraro byesi bakwarire, khubikele khwaabwe khulikho bikyuma bali khushina kamashina.